Dzo bi exɔ aɖewo. Eʋu aɖewo hã fia. Emɔdodo ƒe akpa kemi la, edzo mebi teƒe ma o. Amewo le mɔ ƒe titina. Ʋu aɖewo hã le zɔzɔm vale yiyi. Enye amidzeƒe yi ke edzo la fia.

Afi yaa, amewo le awu yibɔ me, ɛɛ wova ameɖiƒee nye kuteƒe. Amewo le awu yibɔ me. Wonye Yevuwo, Yevuwo kple Ameyibɔ ŋee ɖewo hã le me. Yevu aɖe dze klo le Yevu nyɔnu aɖe ƒe akɔme. Amekukuɖaka hã le teƒe yaa.